Kawiichi hakimete mineeti hakime manna darte gobbayi noowaati darrayi hee'noyi mannaati hakko hakimootu leeltaa'e

moola waasa meemisi'nanni meemooti hirate fushinonite togoo meemona naa losise demo waasa meemiissitaate yaate.

Xa leellaaehu murmureyo shaashshine murmureyo daabbo sayinete aana no. Lame daabbo leeltaae aanaho daabbo inteemmo assaankeha coommitaati istiroowere yinayita buurroyeeti leeltaae .

Jawa geercho umo awuubbewoti lelyawoe badheseenni minu no gatu no. Angasera ayimmase kulaahu kulaaha woraqata amadde no.

Xa mannu angate looseyooti qalamete looseyooti siilla leeltawoo"e dancha gede assine loonsoyi siillaati hattono waa waayi gama lonsoyiite.

Waajju mini kaarooli leellawoe. Danchu haaro lawaahu waajju kaarooli leellawoe.

sidaamu dagoomi qoqowi mootimma rosu biiro leeltaae.

qaaqqulu shiimmadda qaaqqulleeti rosu mine roso rosaay noori leeltae tsaafidhanni no kayii timihiritete mini uduunne diudidhewo uminsa uduunne udidhe ofolte rossay noori leeltae

Eee kawiichi leellawoehu labballi oosono ikkito seennu mare godo'laate. Puulete mine yanna sayisi'nayiwaatinna seemo beetto duume qalame gan'nitewoti leeltawoe.

Rosu qa"eeti leeltaawoeti, roso rossaatino tamaare leeltaae rosu mineeti

Sidaanchu mini leelaa"e hoteelete gede assine babbaxxewo gobbanni mannu daaye la"aawati faranje dage laaawati sidaanchu mini leelaa'e.

Xa leellannoehu albaanni harrichu gaare leeltay nooe harricho aanaho tunge ofollanni usurray gaareeti, aananni jarkaana lowo jarakaana iso hogowe no

Jawu geerchu manchi xawu nafarira ofolle no. Badhesiinni sidaanchu mini no wiliile wiliiltanni noohu. Xawu bayichira ofolle no jawu manchi.

Kuni jawa baaqulaati worreho iilleho waasu ledo timu ledo shaanu gafi'ne intay baaqulaati, qaamattote.

Ee mannu sagale hidhe itawo mini leella'e asipaaltete albaanni noona hakku leella'e sagalete mini

Maganu mine magano magansidhanni noo shiimmaadda oosonna magano galaxxitanni no mannu ofolle noo manni leellaae. Mazimuurete galaxxayi no manni leellawoe.

Magano magansi'nayiiwa makaaani cherechera maganu manchi albaanni uurre maganu qaale rosisaayi no mannu ofolle maganu qaale maccishshayi no manni leella"e.

Asipalitete aana mannu baaychuy baaycho haraat duume qalame afidhinot kaamelu leelae

xaa leelanni nooehu sasu masaawi nooseti televizhiine wodhinayite televizhiine wombareeti leeltaeti.

Xa leellaa'ehu asiphaaltete aana kambaatu meentinna labballi leellaa'e gobbansa sirba sirbitanni no uduunne gobbansaha uddidhe.

leeltayi nooeti fooqe leeltaae kaayiinni baatto baattote aana mittore loonsooyiiri dino huxxuno haqqete huxxaati fooqella uuritinona biifaari dino.

kawiichi sagale hirrayi sagalete mineeti. maalu sagale dancha gede assine loonse omolchunni saayiinsoyi sagale leeltaae.

loonsayi hee'noyiwi jawa mineetina daddaluyiiha woyi hospitaaleno ikkitara dandiitanno. loonsayi hee'noyiti leeltanno. rosu mineno ikkitara dandiitawo.

Irshu woxxeete ikkitinoti leino timaatine leeltanno.

Kolishsho lukkitte leeltaae lukkittete yawu gorrine maalase intanni ee quupheseno intanni ina lukkitte leeltaae kolishsho.

sidaamu afiinni borreessinoonni maganu qaaleeti sidaamu afiinni borreessinoonnite maganu qaaleeti.

Qiricaatete giddo gamba assinoonniti bura awukaato wortewooti bura awukaato leeltaae kawaa baalawa qiriccoho gamba assine worroonniti hirate fushshinara worroonniti.

Mannu galaa mini leellaae, sidaanchu mini leellaae. qacce qaccete irshsha giwirinna loosi'nayi baatto giddo mereeroho noo minnaati. lamu mini leella qote qoteh noohu.

Leellayi nooehu xawu bayichooti. Aspaalte no. Aspaaltete aana qacceete widoonni harayi noo mannaati. Albaa hige mannu heerawo mini no. Kayi aspaaltete qaccera demmo loonsoyikki doogo leeltawoe.

Tini mixashsho bushshuyi loonsoyi mixashsho kolishidhino mannu loosirayino mixashshooti. baxxewoore buddeeena timanna waasa loosi'nayi mixashsho leeltawoe.

Umo fixxi'naniti lastikenniti huficho leeltannoe labbaluno seennunno meentuno jajjabbu mannino fixxiraati huficho leeltannoe.

Mannaho bayichunni bayicho haadhe hadhanni sasu goommi bajaaje leeltaae bajaajere giddo gidde harayi noo beettino leellaae.

Lamu gabbeeni kaameeli leellaae aspaaltete aanano haammatte noo lame lekka goommino afireehu no motoreno leeltaae.

Kuni saamunaho. ashshagame noo saamunaati haammate nooha haanja laastikenni ashshangoyi saamunaati, baxxewooho bisono lekkano kayii lowo geeshsha uduunne haayiishshi'neemmoho.

Uurrite nooti loonsayi hee'noye fooqe loose gudate shiimurilla gateete hatti leeltanno.

Kawiichi kowaasete meedati yinayiiwaati kowaase godo'litawo ispoortenyootunna kowaase la"ara daggewo mannooti ofoltewowaati... meedaho

Tini faarsote sirbaho gannayi kiboordete yinayi muuziiqa godo'linayi uduunnicho labbawoe.

hirate fushshinoonite itate iillitinote dabarjaane yinanni atikilte leeltaae

Kawiichi suuqete labballu uduunne hirrayiiwaati. aanaanni diphine gonxeemmmorino no, minxaafeno leeltanno.

xa kuni leellanni noohu bursaho. Bursa lamu daniyi xaqqa'minayi mite ganshu amadaa wote mine wiliishshi'neemmo dancha kayii corqinayiiti raaho xibbaho xaqqantanno corqine egemminayi waasi.

Tini misilete aana leeltayi noo'ehu maxeetete maxeetete aana annuwu ofolte no maxeetete dani yaannohu fichee yitawota amadewoho.